Amewo le boblo dom ɖe enuɖe ta le afii eɖewo le gasɔ dzi, eɖewo do awu kpli eɖewo do nu vovovowo si ke fia be wotso teƒe ɖe yie ɖe afi aɖe.

Aɖe si do awu ʋi la le nu ƒom eye eye ŋutsu aɖe le wɔmetɔ ƒe kekezikpui ɖe asi do ɖe dziƒo. Tɔgbui aɖe si dze be ele tɔtɔm ɖe afɔ dzi la le teƒea.

Eŋu kɔkɔ lolo ɖewo tɔ ɖe teƒe ɖeka. Amewo le eme eye eɖewo tɔ ɖe exa, exɔ gãwo tsɛ le meg bee eye amewo tɔ ɖe me le nu ƒlem.

Ɖevi dze tugbe wodze ɖekawo le nu srɔm. nufiala le wo gbɔ le nua fia wɔe eye nɔnɔmetatawo le wo megbe fuu. Woƒe nusrɔ̃nuwo nyakpɔ ŋutɔ.

Nyɔnuvi kpli ŋutsuviwo, do awu vovovowo eye wo ƒete dze kpata be wotso teƒe vovovowɔe. Woƒe awudodowo fia be wole aza tɔxe aɖe ɖum.

Wole du ƒum kpli woƒe ŋusẽ kpli woƒe gbɔgbɔ, eɖewo do ŋɔti goduiwɔe kpli nugoduiwɔe. Wo katã woɖo ta teƒe ɖeka kpli emɔ ɖeka kpli susu ɖeka.

Exɔ gã aɖe si wode aŋɔ vovovowo le afi yi amewo le exɔ la me teƒee dze abe teƒe gã aɖe ene amewo le teƒe wole nu vovovowe dzram.

Amewo le etsi me eye eɖewo ku ɖe tɔdziŋu ŋu, etsie dze be ele wo mi ge, amee eɖewo le etsie ƒum yie ɖe egota, eɖewɔ tse le eƒum ko.

Wole azãgã aɖe ɖuu si ke wodo awu aŋutsiɖiɖi kple gbemumu. Wolé nɔnɔmetatagã aɖe si dze abe edã ene ɖe asi. Ame aɖewo tɔ ɖe mɔto wole nɔnɔmetata ɖewoe.

Sukuviwo le nusrɔm nufiala ti titre ɖe ŋgɔgbe le nufiam wo sukuxɔ la me nyakpɔ ŋtɔ nuŋlɔkpe tsɛ le ŋgɔgbea eye woƒe mɔwo tsɛ le xɔa me yi ke lolo ŋtɔ

Sehɛwo le dzidzɔ kpɔm eye wole anyigba le dzidzɔ kpɔm le ʋe ɖum, eɖewo tse le nu kom, xɔ la me dze kpataa be, wonya…, enye xɔ nyuie aɖe me.